Sicco mitte gobba wole gobbawinni woy mitto qoqqowo wolu qoqqowini badate horonsi'nanniha ikkanna etiyophiwu sicco iimanna sidaamu sicco iima afantanota babaxitinno danubba kuli?

Konne qoxeesa addi addi hayyo horoonsi'ne loonsanni hee'noonihu mayiiraati loosu aano horo maati kunnne qooxeessa loonsani hee'nooni gari maa lawannoho

Nabbawate Gedensiidi Huwato Biddissa Konni woroonni nooha giraafete qiniishsha dafitarikkira galchidhe, fanu dargira niwaawete giddo araadaa’ma heeshshote aana iillishshanno mitiimmanna uynoonnita malu hedo maatiro wonshi.

Meeya beettono labbahuni aleenni irsha loosse dandiittanotta mannu muli barri kawalla buuxe xa barisire kae jawaattanni no ,muro shuquttanni no ama lowo geeshsha naadommose.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni mallaatu maati dana hiittooho arabete badooshshe mayra lawannohoikka

Hodhishu aano horo maati kuni hodhishi afamanno base hiitoote isi mule noo hijaari aanno horo maati aanasi buurooni qalamete dani leelishannorochi maati

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena biife

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni minu maaho minnoonniho maynni loonsoonni mayi heerannoikka giddo

Tini misilete la'neemori shawa woyi adis abebaho nootta univerisite woyi rosaanote uurinsha ikkinotta leellishano loogo woyi sumudaho yine kulanni woyi woshinanni

Mannu ganba yee kaaliiqansa ayiirisanni leelanno base hiitoote konne mine leeltanno addi wonbarra loosantinohu mayiiniti insa noo mini leelishanori maati

haanja hayisonni biifinno xawira waaju harichi uure alibba Kawa higge la'anni afamanno isira badheennino dubbu afamannoha ikanna kunni harichi heeshi ye hayiso di'itinno.

tini misile leellishshannorichi afantino gashshaanonna annuwa yineemmore ikkansa leellishshanno afantino gashshaanonna annuwa yineemmo woyiite lawishshaho sidaami qoqqowi desti ledamohu afamino gashshaanchooti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maa leelishanno qooxeessaati haanja muro maati

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? motore mamira hadahnni note baychu mamiichooti harichu badhensaanni noonso ?

Jawa affamino quchuma ikkasi buuxoommo quchuma togo assine babbaxxitino jajjabba uurrinsha loosa faayyate lopho daginotta la'ne calla anfani gede gobbate.

Maciishshate Albiidi Huwato se naggi asse ite niwaawete umo daqiiqa nabbawannoehu nabbabbannoeti? Hanni tenne maccishshitine egenitinoonni? niwaawere qaage qaagge kulannoehu Ayyare hiitoonni burquuqantara kultannoeti ayeeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu mayiinni minamminno? Hiitto ikke nooho? Hattenni marichi noo?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni huiito waati maaho kaa'lannoho aga dandiinanniho

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tini lelitano badalate yinanita ikitana tini badalano dnichu garrinina bifinise amandonise daffira danichu garrini mitte lame badalicho lalitinno loosineno didaafuronni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori inxooxxo gangalatu base ikkase xawissanno woy leellishshanno.

Tini misilete aana leelitani noonketi baadi xagaati yineemori tini baadi xagga manaho duucha horo uyitawori giddo mitete yaa dandiinemo yaate.

Seeda doogo qarriwello harano gede fajo uyine hattono wolootu kaameelinni aleeni hirattamo ikkino daafira huluulo noyikkiha harate hodhishshu hajora horonsi'nanni kaameelati.

Kuni la'neemohu bayiichi mine minne minu girgiddi aana misile loonse misileno giwirinnu daafo lellishannota ikkitanna ise maye korkaatira loonsonnita labannohe?

kuri godo'lete xawira maa assitanni noote? angansara amade noori maati? mayeera diramino mannaati? badhensaanni noo manni massanni nooho? albansaanni nooho?

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? manchu anga mayra xaaxire uurrinoikka

Woshicho kone woshicho misilete aanaho leelanoha maa asano yinumoha ikiro mine agarano mooranchu daanoki gede isono mini saada yine gaamanisi.

Tenne basera rosaano rosu mine gamba yite rosu gedensaanni sagalensa ittara tara agadhite anga hashshidhanni nooha ikkanna, insano mimmito labbanno uddano uddidhinoreeti.

Tini misilete aana la`eemoti bolaala hirara woroyita ikitana manchu hidhe kae mulimasi teeda diphanota leelishano yaate gonesera agelgile badheeni kayino motore.

Kuni kaayinni laneemohu? duuchchu Dani uduhnni nooha ikkanna Konni uduunni Dani me'ehoronna marichi marichi nooro buuxe lame horosi xawisse kuli

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni tu'ne worroonniri maati

Kuni la'neemohu dancha gede duu'me le"ino buna ikkanna kuni bunino roore woyiite sidaami qoqqowi giddo ikkanna sidaamu buni alamete dikkora meikiho?

Niwaawe nabbawate albaanni tenne Taqa Loossinanni niwaawere affinoonniri no? Hanni kulle”e? Keere xa’minanni woyte, “Mini keereho?, Gogu godowu keereho?, saada, ooso keereho?, maquu kaajjaho?

Tigirte daga sharramanchi Getacho redihu tigire lame diro olantu olira albisancho ikke kakachinatunni daga lowotta gudisiisino kone xa dagate olamamcho mannu baxilanchoti yaate kabbadano.

Maxaafa ogoru(borsu)giddo worranni wote eramannokki gede qoropho assa hasiissanno Maxaafa ogoru(borsu)giddo worranni wote eramannokki gede qoropho assa hasiissanno Maxaafa ogoru(borsu)giddo.

Beetto umise aana wodhite noo seesi maati dananichise aana buudhite noo qalamete dani hiitooho ise ofolte noo barcima loonsoonihu mayiiniiti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiicho mini uduunni leellanni nooe anera wombarra labbannoti maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu maa dukkisse noo? Baayichu mamaatti? Mayi giddo nooya?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? godo'le ikka dandiitanno tini ? kuni xawi giddo hiito uduunni uddi'no manni afamanno ?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannoottu maa amade offolle nooreetti? Maa la'anni nooya?

Kuni misilete aana leellanni noohu godo'lete uduunnichi giddo mitte ikkitinoti jootoonete yine su'minanite yaate, tenne godo'leno gaamo gaamotenni ikko callu no godo'la dandiinannite.

tenne ceicho maati yine woshshinani? ceicho tini qoola togo mayiira assitanno? ceicho tini mami gobbara afantanno? ceicho tini mannnaho mayii horo uyiitanno?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori daddalu base woy superimaarikeettete yine woshshinanni.

Sasu wedeli ganba yite ofolte borronno ikko woyi bilbila la'anni nooha ikanna mulensa noohu borrote uduunichinna ofolte noohu maatiro kuli?

Kuni misilete aana leellanni noorichi albi yanna muuziiqu uduunnichi giddo mitte ikkitinoti jawa teepheeti yinannite yaate, iseno danase kolishshonna waajjo afidhinote.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannoottu mama noo? Maa assanni noo? Mannoottu maa amade noo?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate tini kaarootete

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini ishine duunnanni baychooti kawi

tini leellishshannori maati yite xa'moottoe ane ? tini hiitto haqqichoti ise aanii intanniri heerannno tenne haqqichonni adhine? caaleho magee horo uyitannoo ?

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ?

Baayichu babbaxino xuruura fushshine mereeroho kolishsho doogo assine xaano mereeroho qolle gotti assine doogote gede loonsoonni baaychooti. Konne baaycho mannu ooso loossinoho.

Burquuqama Rosaano, hanni ane ledo taalo gudinohu ddinoti ayeeti? Gede’ninohu tinoti ayeeti? Mayi burquuqama? Macciishshanna Coyi’ra “Way Burquuqama” Niwaawete umo Macciishsh huuro naggi assite nabbawinsa Macciishshitini?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tine sagale giddo mayi mayi no hiikko fultanno baycho

Baatto togo asse mayi dhodhoosinno? ise aanna kunni gonbisamme uwe noori maatti? Qaccuwa mayi giire kolishiishinno? Iso mayiinni game loonsoonni? Horosi qolitte maati?

kuni hijaarahonso maati? konni hijaari aana rosaminokki garinni suntoonnihu kuni maati? kuni hijaari afamannohu mamaati? kuni hijaari looso goofiro mayi owaante aanno?

kuni seesiinse worroonni uduunni, mitu danasi duumo, mitu danasi haanja, mitu bica mitu kuulaamo hattono bulla ikkino uduunni leelanno yaate.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori sidaamu afiinni borreessinoonni borro egenshshiishsha la'oommo mayra worronniwaati iso horo maynnita aanno

Kuni misilete aana leellanni noohu tuqu xaadooshshi giddo mitte ikkitinota yuutuubete yinani appilikeeshiine leelishshanno, tini yuutuube mannaho jawa horo uyiitannote.

Kunni biinfileho horoonsi'nanni uduune ikanna konne darga maaho biifinsoonni? Konne darga horoonsi'nanni uduunni danna woyi kuuli hiitooho? Biinfilu uduunni su'ma kuli?

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni gafiratte horonsiranotta angate bushunni loonsonire midaanotte yinne woshinanni, kone loosanohu busha loowe, hakoye giirate giire loosano

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Su'ma maatti yinnanni? Me'e lekka noo? Mayi aanna nooho?

Gamboosheho ofollinanni hara ikkanna giddosi jawa ofollinannirenna irki'nannire duune woroni injeesine ani tene base lowo geeshsha baxoommo woyi duuchankawa togolla assine biifinsa.

Olluni olla woradu worada sa'ne hodhinanni doogo tini suwashote mannuno tayse sa"ani no gama widokni iimani qolle ikkinore usuroniri no awawu gedere.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mayiira woroonni? Meu danni qalame buure loonsoonni?

tini misile buusa ikkanna kuni buusino gashshootu widoonni loosamannoha dagate owaante ikkanna kunino aanno horo gama kawaanninna gama ka"aanni noo manna xaadisannoho.

ammannote basera noo barera maa assinanni? kuni mannu masqala worannohu mayiiraati? hiitte ammano harunsanno mani heeranno? tini goxxi assine loonsoonni base mayiirati?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Tini misilete aana la`nani heenomoti misilete aana kaamelanchote aana kamelu baajaji wolu wolu makeeni darguni darga haranoti leeltano yaate yinani.

sidaamu budu garinni uddidhino beetto angasera amaddinohu maati? kuni goowaho didhitinori maati? tini beetto amaxitino umo maati yine woshshinanni ?>

misile tini alenni nooti maati? maa xawissanno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? leelishanori maati? kuuni loosu hiko garini lonsaniho? iso mayi loosanoho? mayi lonsani?

Lekate wodhinnanni koate ikitanna tenne koate horoonsiranohu ayiti? Koate saadate goginni loonsoonniha ikanna ise hiika loonsoonniro kuli? Koatennihu danisa hiittooho?

Tinni muro giwirinu seeke xiinxalo ase loosire galino mannira woyaawino Guma uyitano gede asite shiqishino awukaatote murooti. Tenne awukaatote muro intanni woyeete lowo geesha coomitanno.

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kuni bununso mayi mneeti

Dagunchu dubbu moichoti duucha hige wolu moichi gede manna sao noyikkiha di"iillano sao heedhuro sie waajishshishano moichoti lowo geeshsha harqano hiramessa moichoti.

tini aleenni leeltanno misile maa leellishshanno yaannohura addi addi gari tiro woy akata aa dandiinanni tini kuni haqqaho woy murote haanja laalchooti woy muroti yinanni

kuni danasi waajjo maccasi seeda ikkinohu maati yine woshshinanni moyiichooti? kuni moyiichi dubbu saadaatinso mini saadaati? tini saada manchi beettira uyiitanno horo maati?

Duuchu dani agatto nootta tene mitteenni agatto calla yine woshshanna mitte basera gamba assine loonsanna la"a dancha di"ikkitino koihu koira sa"a dandaano daafira sorisiisama kalaqantanonna.

Sagale sagale duuchu daniti heedhanno sagale loonsannihu duuchu gari heeranno sagale manchi beettirano ikko lubbo afirino baalira lowo geeshsha hasiissannote

Tene misilete la`nemota kiboorde yine woshineemo yaate tini kiboorde duucha basera horonsinanita ikite togo yaano chercheteno ikko wi`late mineno ikko horonsinanite yaate.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni lowohu quchumao ? doogo loonsanni hee'noonni ?

Kunni wedelichi afantino gashaano gido mitto ikkanna loosisi qeechi maati? Kunni wodelichi Hali ale udiro udano hiittooho? Anga marichi gido wodhe uureno no?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori minenna waalchoho noo haqqicho leellishshanno. tini haqqicho caaleho lowo geeshsha horo uyiitannote.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maa ma worooniwaatti? Mayi loosinno? Ma garinni loosamminno?

Kuni misilete aana leellanni noohu jajjabbu hijaari aana loonsanni daraja ikkanna, isitino horosi hijaaraho iimaanni qarrammikkinni fullanni gede kaa'lanno yaate.

Kunni umaho buudhinnanni qiwaate egensiisanni noo egenshiishaati. Manu bisi woyi umu dannanchi bulirannoki gede qiwaate woyi buuro buudhano. Tinni qiwaate qiwaate umu shaqano gede buudhinnanni qiwaateeti.

tini maa leellishshanno phootooti mayra haa'noonnite yoottoro kuloheni ? maati kuni intannireetinso ? di intannireeti ? leinohonso buraho qixxeessinohu ayeeti ? horosino maai?

maati? Alamete aana manchi beetti kiiro Taqa Loonseemmo lexxa kalaqamu aana gawajjo Rosaano, badooshshensa huwattini? iillishshannohu hiittoonniiti? Kalaqamu tuqaho hiikkuriuuti?

kuri mannoti dikko dikkirate aana afamanno mannati. kuni manni dikkote aana nooha ikkanna babbaxxitino muro sagalimmate horoonsi'nannita dikkote dadalanni no.

Kunni ganbba yee leelanni noo manni loosani leelanori maati insa uddire leelanno addi addi budu uduuni loosamino gari leelishanori maati

Kowiicho iilete leellani noohu Manu tarituni uure meentu laballi mitte gobba budu sagale uure da'atano no hakiino sa'eena budu uduune uddire no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni marichooti dana hiitooho mama heeranno uduunnichooti

Tini misilete aana leeltannoti sagalete sagale tini duuchu garinni duucha danna afidhino laalonna intanni bideena nafanni lamu gariha worroonnita leellishshanno sagaleeti.

Mittu mini giddo ooso tene mittu mini giddi ooso leeltanonkehu tini mancho ilte iilishinoha ikkana baalu kayiini mittu dani uduune udirino.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Addi rosiisaano addi hasatto roso hiittoonni rosiinsanniro qajeeltinori noo rosi mine ikkiro insawa shiqqi yite loosa hasiissannohe Addi rosiisaano addi.

Tini farashshu gaare ikkitanna tenne farashshu gaare horoseno mitto uduunnichcho baayiichchunni baayiichcho hodhisate kaallitannotta ikkitanna tini farashshu gaare mamira hadhanni nooro xawisie ?

Jajjabba haqqeno labbanori iimase guma laalonitta amadinoti hattono coomile ikkitto xaggichimate baxxitino nyamo noose laalo giddo mite kuli yinniro duucha no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? danu danunkunni woroonnitti maatti tini?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori shaafeetate, tini shaafeetano sidaamu dagara budu sagaleeti.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu tuqu xaadooshshira sayinsooniho kuni

Kuni daddalu uduuni noowi leelshannori maati konne uduune worre heenooni base hiitoote daddalu aano kaa'lo maati noo qoxeesi leeloshanori maati

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni mannu mittowa gamba mayra yiinnoikka

Hodhishu aano kaa'lo maati hodhishu uure noo base hiitoote isi mule leeltanno hoowe marichira kaal'itanno hakiicho leeltanno haqqe uyiitanno kaa'lo maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori qalametenni biifinse loonsoonnita haqqichonna hattono baxisanno baseeti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Misilete aana lelanorichi giddo mittu kuni makeenaho kuni makeeni maa asanno mama heranoho maa asano su`masino maati yine woshinani hiiko afamano.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

mayra agatto? Hiikku manchi hasi’noe? Uddano hiikko woritta? Shuuramo loosoho ha’rinoni? Salleela balaxxe jaalasera togo yitu “Laitta dhagge? Qara Misilaano Tini dhagge ayeoo lainohunni berreessantinote?

Tinni leelitanoti rosu minni hooweeti. Tenne hoowera albaanni rosaano uurite no. Tenne rosu hoowe aanna buuroonni kuuli danni biinfileho dancha ikinota leelishano.

Kuni la'neemmohu baattote offollaati tini baattote offolla lowontta xageefachishanno lowonttano baxissanno iimase noo haaja murono lowonta baxxissanno konnira lae baxoomma

Shiimaadda qaaqquulle rosiinsanni rosi mineeti korkaatuno siilla kayinsoonniri shiimmaaddu qaaqquullira kullannireeti rosu mini haanjaha hayisso nooho. Gordu Dani qalame buurrooniho.

Sidaancho lalo mannu albihu dihatto baxano korkaatuno ado insati buuruno lowo geeshsha coomanohurati insa jajjabba adote saada seekkine amaxa noonke.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni kolishshuri intannireetinso maati mayi giddo no su'ma maati

Tini ilette leleitanotti hamatu mani heraniwo togo yinaniwoyite songgo songgantinowa gafamino buna worre manu alibani shiqqinshshanite wolle hororano hattoni horonisinanni.

Kunni sidaamu daga sirbaanchi tokichaati. Kunni sirbaanchi sidaamu daga budu uduune udire sirbanni no. Isi ledo barete aanna muuziiqu uduune godo'litanni noo manni leeltano.

wedellu labballunna seennu sidaamu budu uddano ikkitinota aaninsara wodhe wayi eelira mare foote ka''anni noota la''a dandiinanni. hattono kiironsa onte manna ikkannoho yaate.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini kowiicho duuchsa dana dadallanni hee'nooni

Kuri lelitano rossano foniqqolo adhitanni afanitano rossano ikitana tene rosanono umonissa dannidite loosani gede asine offoshshinishe foniqqolo uyinana fooniqqolanitani afafnitano.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori egenshiishsha ikkanna kunino fayyimmate agarooshshi uurrinshshaati yaate.

Kuri qaaquulu hiiko afantano? Qoleno qaaquulu angansa hiitto asite nooti leeltano? Badhensaanni hige leellanori maatiro kuli? Kunni qooxeesi hiikicho ikasi leelishano?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kaameelu mayiinniho? Uulla mannu maa loosanni nooreetti?

Kuni mati yinumoha ikiro goba saada woyi goba gaxigalawa hige gamamanoha ikana isino qole uure nootana leelanta seekine buuxana huwata

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Woroonni aleenni hige noori maatti? isira ummonni marichi leelanni noo?

dikkote mereershira worroonnihu waasu kuni mayiira abbinoonniho? mannu kuni mayiira quphi yee noohokka? waasa togo assine usura mayiira hasiissu ?

kowiyo leellannohu kameelu mannanso uduunne hogowannoho? badhessiini hige noo hijaari maye owaante aannoho? mulesi me"e haqqicho leeltanno? duuchu kuuli sumudi maa kulannoho?

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro lamu mini mereerro haqqu huxxi diigaminnohu leelanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni hiitoo xawaabbaati barratinso hashshaati mayra xanni noo garaati

tini misile leellishshannorichi maga'note mine ikkanna maga'note mini yaa mayyaate yinummoro daga maganonsa magansidhannoho yaate lawishshaho duucha amma'no maga'nitanno gari heeranno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori duumo tuma ikkanna kuni tumi lowo geeshsha aagale coommishannoho yaate.

Maxxaffu me'e woraqatta ikkanno? Isi aanna noo misile me'ette? Mereeritera noo manni mayi dagaha ikkansa xawissannoho? Hundanna aleenni hige noohu ayiitiya?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro danu danunkunni woroonni laallo duunante noo

Konni qooxeesira leeltano addi addi murote dani aano horo maati tini base aana leeltanno addi addi ce'ate dani leelishanori maati

Rosaanno roso rossanni noo base hiitoote insa ofolte noo barcimi loosamonohu mayiiniti rosiisaanchinsa boreesanni leelanno saleedi loosaminohu mayiiniti insa rossanni leeltanno hijaari hiitooho

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni giwirinnu loosinni loose horonsiranorichi gido afantanoti weesete, weese manu kaase sagalimate horonsirannotta ikkite leelitano

Shiqqino kiiro giddo danchu beetti gattino yannasi giddo maricho assanno yitanno ? Shiqqino kiiro giddo albillicho hedannohunna mixotenni kaajjino beetti maricho assa noosi?

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

kowiicho leellannori maatiro kula dandaattoe hanni? kuri intannireno amadinoreti hakkuri giddonni araddo sequ barabare midaadoho leeltanni nooe anera mayra duunnnonnireeti?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannu insa insawa dawoe yaanni afamannoha lawanno. hiittore uddirino mannaati

Tenne kolisho culka doogo aanna haranni noohu hodhishu su'mi maati? Konni hodhi manna bikuninso bikimale hogobe no? Tenne doogo qooxeesira noo Minna mayinnite?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni mmini hiissinannihoikka

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini silkenke giddo wodhinannita sime labbannoti maati

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro rosaanno rosu minne offolitte rosiisanchu borreesinnore borreesidhanni affanttanno

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro jawu wayi giddo uwinno haqqinna gamaho nootti haqqe leelittanni noo

Tenne basera leelanno wedelli maricho loosanni leelanno insa noo qoxeesi maricho lawe leelanno mulensa leelanno hijaari hiitooho mulensa leelanno dubbi aano horo maati

Dubbame bobodame basera kuri kalaqamu moichi marre duuname no insano galadonna qamalete yinannireti hayisono ittano wole wole murono ittanoreti kuri.

tini misile maa xawisano? maanu ayee hajawe hure no?manu meu dani udano uudire no ?manu albani mawodhe ure no?barro tini mayite nabawantani?

konne bayicho jajjabbu manni yaano afantino gashshaano gambooshshe assitanni nooha ikkanna, shiqqino hedo irkinseemmo yitanni no manna ikkitanna, baalunku anga kayiise no.

Kuni misilete aana lelanonkehuishine giironi basenna akkala qorqoro leeltanonke tinino mannu qooxesaho heranohu xibba woyi ayerete akata gargadhate yee asano asooteti.

Gobbate gashshanchi gobbate lopho daafira laala noosi daafira laalate hidanawe coyirano ayee woyteno sokko adhite eelli geeshsha dirite loosanori kayinni hakeeshshatilla.

muro tini ma gobbara afantanote? tini muro manchi beettira mayi horo uyiitanno? tenne murote su'mi maati? weese leeltanni noohu kuni mami qoqqowooti?

Maashine tinni mannu mitowa kaameelu ikko sasu gomiti xoqoxoqe ikkitto hattono lamu gomi xoqixoqeno ikkitto insara kawinni haa'ne lamba hayikkissate horonsi'nanni yannate maashineti.

Sidaamu dagoomu qoqowu seeni qolo qonxolona wodaare udire sase seeni anga gugushaasincho amxxe alba ale hige harani nooti arishate harani no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? gidoonni gobba marichi nooho? isi minnu maa loosanniho?

Kuri misilete aana la`nani hee`nomoti adi adi danini babaxitewo firafire horonsine intanita dancha asine loonse woroni sagale la`ani noomo yaate.

Tinni misilete aanna la'neemoti bunnu minenna sagalete mineeti kowiicho Manu womaashinsanni hidhe woyi baaxe itanowaatinna bunna ganowaati kowiicho Manu heeshosi woyeesate dada'le heeranowaati.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate rosiisanchu rosaano gamba asse rosiisssanni nooti leeltanno waajjo uddire

Kunni maxxaaffi mayiinniho? Me'e kiffilleho? Ayiiho isinno? Mayi affinni borreessamminno? Danna hiittoho? Mayi aanna woramminno? Giddo qoolla me'e woraqatta ikkanno?

Wedellu ganba yee leelanno base hiitoote insa uddire leelanno addi addi faashinubate uddano loosantino gari hiitooho anggansanni amade noori maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchote alibaanni dirre duuniri maatti? ise maa loosannotte?

Afuu Jirte Leellishaano Qaalla Biddissa Mule leellishate, muli xeerto leellishatenna addintanni xeerto leellishate horonsi’nanni leellishaano qaalla hasse dafitarikki aana onte coy fooliishsho borreessite kifilete ka’e nabbawi.

Diishshichu dhagge assi’re la”anna mittunku ama amanti huuro’ne galashshu ka”annoti, Agari, ani yeemmoti macciishshiishshinikinni ammanama duuchanka woyte ittinanniti togoo yaanno uminni shiqqino niwaawe sagaleeti?

Tini misilete aana leeltan daga mannaho kuni mannuno lame babbaxitino gobba manna ikkanna mitteenni ofollansa kaayni mittimmat hedon horo afirateeti.

kaase danna hiitote? lelitanni noo manni kiiro me'ete? goddolitanni noori ooso lammu danni uduunne mayiira udidhino? lakkate wodhitino coatte su'ma maati yinnanni

kuni lekkate wodhate horonsi'nanni camati. konne caamma loonsannihu lalu goginni ikko babbaxxitinno saada goginni caama loosa dandinanni. caamu leekate co'imma agaranno.

Baadi xagga tini baadi xagga yineemoti hakimete irkono asinana akimete nooyiki xaga afantanohu baadi xagaati tinino manna xiwaminoha hursitano jawa kaalo asitano.

Tenni misile aleenni leelittanni nootti maa leelishshanno woy xawisannori may noosse yinne la'neemmori maattiya yinummoro hoowette gidoonni beetto wa baanbunni hinkiilittanni nootti leelittanno

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? dirre worronniri maati elekitirooonkisete

Kunni hijaari minname goofinokiha ikanna konni hijaarira albaanni leellanori maati? Qoleno qotisira leelanohu maati? Hijaaru qooxeesira gannonni haqe mayiratiro kuli?

Daddalu manchi beetira aano horo maati daddallo daddala'ni leelanno wedelli uure leelanno base hiitooho insa leeltanno qooxeesi maricho leelishanno mulensa leeltanno addi addi haqqe uyiitanno horo maati

Kawiichi quchumu qooxeessa lawann konni quchumi qooxeessira leellannohu sagaletenna bunu woleno agattote mini leellanno konni mini albaanni kaayinsoonni haqqe leeltanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? kuni qunqumadu maricho ikkanno? Maa loosanniho? Maninni afammanno?

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuri elekitiroonikkise horo maati

muronna laalotenni afi'nanniri giddo mitte babbaxxitino gumma ikkitanna su'masi kuli? kiirose me"ete? kuulase maa labbannote? darchise kuula maati yine woshshinanni?

Tini misile leellishshannohu afantino gashshaanonna annuwa giddonni mitte ikkitanna, kuni manchino borro borreessanni noota leellishshanno misile ikkitanna, isino lowo geeshsha du'maho.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? babaxxittinno laalo maninni fulittinno? horosenno maati?

kuni uduunne hayyeshshi'nanni saamuni mamiicho afamannoho? kiironsa me"ehoro kulte afatta? ashshagamino kuulinsa hiittooho? albasiinni hige usuraancho lawannori isonso wolere kulannoho?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni mannu kuni maa assanni nooho badhensaanni mayi no

Kuni misilete la`nani he`nomoti etyo telecome shiimuni cibidhe ga`ara jawuni haaqidhe itanoti egenshiisha uyitani leeltano yaate kuri gidono caama fidhani noori leeltano.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kuni uduunne wodhinanniha lawanno . su'ma maati ?

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni tini sagale loosi'nanni istoofeeti

Magano magansi'nanniha maga'note mine woyi ama'note mine doogote qaccera halashine minonni duuchu ragi manni daye horonsirara merersine loonsonni gara baxoommo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori dagunchoho. kuni mohicho waajjishannoho qoleno hashsha si"annoho yaate.

doogote aanna saada hadhanni afanitanno tinni saadanno lamme duumu kulita ikitanna ku'uri kayinni kolishu kuulireeti kuri saadawinni addonna buuro afira dandiinanni.

Cherichete su'mi ayiitti? Mageehu manna afidhinnotte? Mannu mine manna maa saanni noo? Badooshshu mayiinnihu noonnsa? Maa magansidhanno? Kunni uriinnori mayiiratti? Maa udirinno?

kuni kaameela lawannorichi maati? kuni uduunnichi mayi horora loonsoonniho? mannu gulufe harannohonso hogowo hogombanni coyeeti? konne kaameela lawanno coyiira me'u goommi noosi?

Gate irshu giddo loonse winxe hate gane guma galawuwinni bande adhine mine intaniha mine gatinse gobbara hirani hirenna hakkuyinni wiro maashinete loonse abbinannirichoti.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni mamira haranni nooho? may giddonni hige haranni no? doogo hiittotte? bayiichchu mamaatti?

zuura uddidhino mancho Qaallate Egenno Danchaho, hanni tenne coy fooliishsho giddo noo sokka kulannoehu daqiiqa kultannoeti ayeeti? Borreessa borreessitinoonni hibbo qaagginanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kalaqonna qooxeessaho. kuni kalaqonna qooxeessu manchi beettira lowo horo aannoho

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni maati badooshshe mama horoonsi'nanniho sidaamimma leellishshannori noikka

Mannu mayi ayyaanna ayirrisanno no ? Mannu quullaawa maga'note mine marre huuciranni noohu hiitte ama'note miniraati ? Maganni-seemmo lawannohu hiittee gobba baandiiraati ?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini firiije maa assinanniteikka giddo maa worre hee'noonni

Sidaamu afii qaalisamme yinanni maxaafa borrosine dikko shiqqinsenna mannu angara senna nabbawa hananfonihu mamaroti ? Borreessinohu ayiiti, Kaa'lanchu borreessanchi ayeeti, giddo me"e fooliishsho amadinoho.

kuni affini yaanno qaali sidaamu jirte woyi budese ikkanna, konne budese agarate xaa yanara maa assinanni hee'noonni? kuni danchanna wole dagarano rosicho ikkanno UNISCO borreessamino?

Konne darga mannu ganba yee addi addi bude ayiirisanni leelanno konne darga noo manni mimitinsa ledo heeranno baxille seeke hasaawanni leelanno

Sagale uyiitano horo maati manchi beetira sagale uyiitanno addi addi kaa'lo maati tenne sagale biifinse loonsooni gari leelishanori maati ise afantanno qoxeesi hiitooho

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri dorra loosanno mitte jawa mancho leeltanni nooe.

Kunni illete leelani noohu haqquni loonsonni bunu uduluma nna cu'aaho iso loonsonihu haqquniti cu'a karre worre heenonni uduluma kayiini uurinse heenonni.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? sagale intanni mooqqo lawannori kuri maati kiironsa me'eho mayi aanati noohu

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? abiyi manna konne keere haaranni fichee ayrisanni nooika

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni meentu maa assanni nooIKKA KOWIICHO UDDIRINO UDUUNNINO HIITOOHOIKKA

maa xawissanno aliidi misile ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati ? kuni dirre worroonnihu mati leellannohu

Babbaxino firaarrirenni loonsoonni agatto birciqote xorshine worre hee'noonni. Birciqote loome labbano gora worre lamente birciqoteno akaafeyateno dankira yine amaarunna ingilizete afoo yine wodhinanni.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Misilettenso mananko? Makkanni nooreetti? Uulla noohu mage mannaatti?

Xiinxallo Qaali suude Babbadanna Xaadisa Qaali suudeho yaa fiche afi rinoha ikke wole hiliddaanna bisubbara qolleenna beehama dandaannokki shiima qaalu bisooti.

mannu massannu guluphe nooho? mannu kuni angansa mayiira iima qole kayiisino? mannu kuni hiittee amma'no harunsanno mannaati? kuni manchi hiitto uddano uddirino?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Ga`labbote biiro sooreye loosidhe galtinori woyi amaaru afiini arsowaderete yinaniti loosidhe kaasidhe fushitinoha gide towaatanina la`ani noota misilete aana la`neemo.

Kuri seeni budu udune udire sesena bife gamiba yee mitimate uure noo gede huwantana insanohagirama Ike noota la'nemo woyi bunxemo

Konni qooxeesira leelanori addi addiri maati babbaxitinno kinna uyiitanno horo maati konni qooxeesira leelanno addi additi murote su'mi maati konne dargga leelanno beeti maricho loosani nooho

Amuwu umoho shaashe usudhe worooni naxala uddire lame uurre noo insa mule mite duumo foxa uddidhe hattono ooso shiimadu no badheenni higge.

Tinni misilete aanna la'neemoti babbaxitino maashinubba yine woshinnanniri gido mite ikitanna maashinne horoonsi'nannihu manchu wolqara loosate ayirinoricho shotu ganni loosate horoonsi'nanni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Baadiyete gargarira heerano manni sagalesi gate loosire itanoha ikanna qoleno dikkono fushe hiranoha ikanna kunni manni uula mayinni loosanni no?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini poletiku manni gamba yee hasaawa abiyi ledo assanni no

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate wombarra soofanna leemme amandoonniti leltannoe

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro baadiyeette baattora mine buuyottenni mineenna naffara mannu ofolle noohu leelanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tini lekkate koateeti dana hiitoote mayra duunne worronni mittowa?

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini godo'linanni puuleeti mayra godo'linanni ise isi agurrirona

Konni rosire anfoommori woluri maati? Mannu coyi’ranna anfoommori, odootenni macciishshinoommori, nabbanbe afi’noommori marichi no? Konne umo la”annohunni laonke hiittoote yaato?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kowiichi maga'note mineetikka ? kuni maggaaraju mayinihoikka badhhenni noohu

Tinni aleenni leelittannotti babaxxittinno garinni loonseenna biiffe leelittanno misile maa leelishshanno woy xawisannori maattiya yinummoro waajju tuminna madaabaru giddo hixxichu noohu leelanno

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro barcimubba kursenna wolooturi leelanni nooe.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuru kaameelubba mayra caniccanante gooffinoiika togoonitnnni

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Huxxa mayiinni huxinoonni? gidoonni hige marichi leelanni noo?

Tini misilete leeltani noonketi sase qunqumado waajo alamurahoheeshote caabichi ama`note mini loosirino serkileeti woyi doyichooti tinino adi adi horora hosaraati.

Kunni uduunni angate ogimma horoonsi'ne doru bushinni loonsoonniha ikanna Konne uduune hiitoo garinni loonsannironna horosi maatiro kuli? Loosame goofe noohu kiiro me"eho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni huuro aanno uduunne ikke afamanno su'minsa maati kulie

tini misile leellishshannorichi agatto ikkitanna saeno agattote giddo diraafite ikkase leellishshanno tini diraafitete tineemmoti agaattote giddo mitte ikkitanna lowo horo afidhino.

superimaarkeetete mirteeti yinanniti tenne mirte gede ashshagantannotenso diashshagantanno? tini danase haanja mirte maati yine su'minannite? tenne mirte mami gobbara afi'nanni?

Seennu kuri orthodokisete magano minira hare gute higanni noore lawano soodo tona mitenna bocu ale naxala xaxire guttannalla anfaninna hatto marre huuccire daani noohalla lawinoe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori tin elekitiroonkisete uduunneeti dana hito haanjaati ise kompiiteretenso maati ?

Mancho goowisera wodhite noo seesi leelishanori maati umise dananchi hiitooho ise mule leelanno gewrchi maricho loosani leelanno ise afantanno base hiitoote

Anicho yaano maxaaficho techola laoommo ani albinku dikko shiqqenna mannu nabbawani nootta afoommoro hidhe nabbaweemmo xaano yanna ganatinna kone maxaaficho hasiireemmo.

sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma hawaasi quchumi giddo afantanno addi addi base giddo mittu gudumaaleho konni gudumaalira maa assinanni? aye loosinoho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Noohu bayiichchu hiikkotti? mayiira ofolinno? Kiironsa me'e ikkanno?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kuri manni kiironsa jawa ikkinohu mitteenni gamba yite ofolte lamu kayinni albaanni ofolte hasaawissanna ku'uri macciishshitanni noore leellishshanni noo misileeti

Kuni mati yinumoha ikiro mitu beete uure gitare godoli'nni noo gede la'nemo yaate qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana yaate

KOnne darga leeltanoto addi addi muronni ganbba yitinno laalooti tini laalonno giddose addi addi horo amadinote uyiitanno horo sagalimate ikko addi addi garinni dikko shiqinshe e'o afirate lowo kaa'lo uyiitanno

hala'ladu quccumira mannunna kaameelu doogo haranni leelanni nooha ikkanna, hattono doogote aana koatte hayiishshe woxe adhanno beetti leelanni no yaate.

Kuni misilete aana leellanni noohu aliyye kooriyi gashshaancho ikkanna isino assino hasaawinni gattannokki olira nukilerenke kaajjishira noonke yee xawisinota egensiinsoonni.

Kuni misilete aana lellanni noohu xexxerisanna xexxerisu aana ofo'le noo manna ikkanna, duumu xexxerisira ofo'le waajjo jakkeetta uddirinohu oofanni leellanno.

Kurri iilete leelitanni nooti shoolu rosu mayiimma daafira hassaba assitano no hakiino sa'eena alibaani higge rosu minisiterichu p/s birihanu negihu no.

kuni maati ? danu kuni qooxeessaho leellannohu maa xawisanno su'mu maati woy ayeti ? kowiicho mayra dirrammonni garaatikka xa ? miitto dana mayra uddirino mannaatikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori quchumu kuni mayinniho hashshaaatinso barraatika xawanni noohu maati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori kuni kalaqonna qooxeessa lawannohu wayi mayinnihoikka

maate lawanno manni mitteenni ikke uurre footo kainoha ikkanna, lame meeyaatinna mittu labbaahu leelanno yaate. hattono lamenti meyaati waajjo uddano uddidhino.

Rosaano, woroonni noo qaalisuude Hanni konne qaalisuudu xaadise qaale suwise nabbaweemma ona deerrinni nooha xaadise qaale suwise ha’runse nabbawannoehu ayeeti?

Lekkatr kaase godo'litanno godo'laano, kuri lekatr kaase godo'litanori duucha horo afidhano, tinino baattoshe afidhanno lekkate kaase godo'lannorra lowo baatoshe baantaninsa